kuqakathekile ukuthi ekumememethekeni kwemkhuhlane yophepha ingabe imvimbano ethelelwana ingabe ihamba ngomoya lokuphefumula abo mongikazi labo dokotela bayavala ubuso babo kunye lamakhala ngezifonyo ukuze bengahotshi imikhuhlane

Kuyaqonqoselwa kakhulu ukuthi ngemva kokubeletha umntwana umama engathathi umntwana anyamalale laye kodwa kumele ahlala hlale avele emtholampilo ukuze ukukhula komntwana kweluseke kuhle umntwana akhule ephilile.

Ukulwa lokumemetheka kwemikhuhlane ebantwini akudingi kuphela imithi lama philisi ukuze kuliwe lezifo sezise mzimbeni. Kodwa amanzi ahlanzekileyo ayanqabela ukuthi abantu bazuze amagcikwane abangela imikhuhlane.

Abantu bayahlatshwa amajekiseni kusenqatshela uku kwemikhuhlane ikakhulu iCovid 19 ungabe umvimbane yezinkawu bagqokile ama masiki abagulayo labo mongikazi ukuze umkhuhlane ungamemetheki.

Amazwe ayaba lemihlangano emikhulu lapho ongqongqotsha bezempilakahle abahlangana khona bexoxisana ngemikhuhlane ikakhulu emitsha evelileyo indlela zokuwenqabela lowo mkhuhlane, lokusiza umphakathi.

Isiko lokugeza izandla belingavamanga kodwa ngemva kwesifo se Corona ukuhlanzwa kwezandla sokuyinto ebalulekileyo kakhulu ezimpilweni zethu.

Inhlanganiso yeWorld Vision, yinhlanganiso ehloniphekayo, elosizo, olukhulu kakhulu!. Encedisayo lakwezempilakahle, ikakhulu emazweni aseAfrica. Inhlanganiso le iyancedisa kakhulu ezifundweni lasezikolweni. Ikakhulu abantwana abazintandane, labaswelayo.

Kuqakathekile ukuthi nxa kulokumemetheka kwemikhuhlane enjengaboCovid 19 izinhlanganiso iziphathamandla bayayenza imihlangano yokubuya lezinqumo zokuthi kambe kuyini okungenziwa ukuze ubhubhane olunje lwenqabelwe.

Inhlanganiso yamazwe omhlaba iUnited Nations, iyaphathisa kakhulu kwezempilakahle emazweni wonke womhlaba bencedisa langezimali ikakhulu emazweni acathulayo, amazwekazi ase Africa.

Abantwana banatha amanzi ahlanzekileyo empompini yiwo amanzi akhuthazwayo kakhulu ngabezempila kahle ukuthi anathwe ngoba kukalutshwana ukuthi kuvele imikhuhlane ukudlula amanzi asuka emifuleni.

Abantwana abancane, bahlezi besezandleni zabodokotela. Bayaphiwa imithi eyinye ingeyokunatha, eyinye ingamajekiseni, eyinye yikuthontisela. Ukuze bavikeleke imikhuhlaneni ehlukumeza ikakhulu abantwana abasanda kuzalwa.

Inhlanganiso yezempilakahle umhlaba wonke jikelele. World Health Organisation iyiyo ephethe umhlaba ikakhulu njalo inikeza usizo amazwe angabayanga amazwe anjengawe Africa.

Amanzi engakayinathwa ezindlini zezakhamizi emadolobheni ayaphekwa alungiswe kuhle afakwe imithi acengwe ingcekeza lamagciwane ukuze kwenqatshelwe imikhuhlane ebangelwa yikunatha amanzi angcolileyo.

Izingozi zemikhuhlane zitholakala kakhulu emakhaya asemaphandleni ekuswelekeni kwezindlela zamanzi ahlanzekileyo abantu banatha amanzi asemifuleni azadala imikhuhlane emzimbeni.

Emaphandleni ezabelweni kuqakathekile ukuthi abantu bathole amanzi ahlanzekileyo awokunatha aphuma ezibholaneni amanzi lawa alungele ukunathwa kungayi kubangela imikhuhlane ebantwini.

Ihlanganiso ye unicef igoqela amazwe omhlaba wonke jikelele ukukhangela lokusuthisa izidingo zabantwana abancane abasakhulayo ikakhulu izintandane abaswelayo labo bonke ababuya emazweni alobuyanga.

Ukutholakala kwamanzi ahlanzekileyo kuyikho okokuqala ukukhuthazwa ngabezempilakahle ukuthi kube lesiqiniseko sokuthi usapho luphephile emikhuhlaneni ezayo efana leKholera lesihudo.

Izikhwicamfundo zezempilakahle ezingatsheni zenhlanganiso yamazwe omhlaba, zihlangene ziyaxoxisana ngezinqumo ezidingakalayo ukuze kutholakal' usizo emikhuhlaneni ehlukumeza abantu.

Iziphathamandla zezempilakahle ziyaxoxisana zibonisana ukuthi kungenziwa kanjani imikhankaso lokusiza abantu ukuthi kwenqatshelwe imikhuhlane ebhahileyo emhlabeni.

Abezempilakahle abemikhuhlane ethelelwana ngokumemetheka bagqoke izivikelo zokuthi bangawubambi lumkhuhlane umanxa beselapha izigulane. Imikhuhlane enjenge khovidi 19.

Umongikazi welapha isigulane esiphila legciwane lengculaza. Emlandelele ukuze ambonisise ukuthi uyaphila ngokwezinqumo lezixwayiso zabaphila lesifo sengculaza.

Iziphathamandla zenhlanganiso ngemikhuhlane langokumemetheka kwayo umhlaba jikelele. Bayahlala imihlangano yokuxoxisana ngezinqumo ezidingakalayo ukuze imikhuhlane inqatshelwe.

Udokotela uhlola usane olungezwa kuhle luphathekile emzimbeni ukuze amnikeze imithi yabantwana alulame umntwana abuyele ngekhaya

Abezempilakahle baphumile esibhedlela bahambela izakhamizi emaphandleni abo, ukuze babalethele usizo ikakhulu ezindaweni ezikhatshana kakhulu lemitholampilo.

Imitshina esetshenziswa ukugezisa igazi ezigulaneni. Uyahlala kuhle ogulayo, axhunywe amatshubhu athatha igazi emzimbeni elisa emtshineni oligezisayo, kuphendukiswa njalo igazi lisiza emzimbeni.

Izinhlupho ezikhathaza umuntu, nxa engaswela usizo ngesikhathi lapho abangaxoxisana laye abafundele ukuncedisa abantu abale stress, ingabe i depression ngesilungu, umuntu uyacina ephambana umkhumbulo abe ngumuntu osehlanya. Umuntu onjalo uyahamba nqunu.

Istress noma I depression kuyabangela ukuthi umuthi ohlukumezekayo acine eselahlekelwe ngumkhumbulo ahambe nqunu ingabe eselahlekelwe zingqondo okwenyamazana

Labantwana abancane bayabalohlupho emakhanda abo ikakhulu ngemva kokukhahlanyezwa noba ngabazali. Kungakhoke nxa bexoxisane labezempilakahle bayaba lokubobotheka bakhohlwe inhlupho zabo.

abezempilakahle bayahambela imideni ukuyaxoxisana lezimuli ukuze zikwazi izindlela zokuphatha izinhlungu ezikhathaza umuzi ukuze kungacini sokudala isifo senqondo

Umongikazi uzama ukuletha intokozo entombazaneni encane ehlukumezeke ngokwengqondo endlini encane elomumo omuhle ukuze athokoze akhohlwe izinhlungu zakhe.

Ukuswela ukudla kuyabangela abadala emakhaya babelomkhuhlane wokuhlala becabangabingqondo zize ziphambaniseke.

Omama bangabantu okuvamileyo kakhulu ukuhlukunyezwa yimpilo ngenxa yezigaba ezinengi abahlangana lazo ekuphileni baxoxisana lomongikazi wezengqondo ukuze abayamukelise isimo abakiso

Izigulane nxa zilele ziyahanjiswa ngemibheda elamavili ukuphuma kule indawo besiya kuleya indawo ekudingeni ukuhlolwa lokwelatshwa esibhedlela.

Kubalulekile kakhulu ukuthi abezempilakahle njengoba kuyibo abafundisa ngokuhlanzeka izibhedlela kumele zona zibe yisibonelo ekuhlanzekeni. Kungabi lengcekeza etholakala ezibhedlela njalo kulamabhakane alemibhalo efundisa izigulane okutshiyeneyo ukuze baphile.

Isibhedlela esihle okumangalisayo kanti ke ubuhle besibhedlela yikusiza abantu abagulayo. Phakathi isibhedlela kuyabe kulemitshina etshiyeneyo lezindlu zokulala. Kuyelatshwa abagulayo behambe emakhaya bephilile.

Ibhakane elibethelwe esibhedlela elifakaza lifundisa njalo ligqugquzela ngamalungelo ezigulane ezibhedlela ngoba akutsho ukuthi nxa usuyisigulane sekumele uphathwe ngendlela engalunganga ngabezempilakahle.

Kulezigulane ezihlutshwa yikuphefumula ingabe zisizwa zisehluleka ukudonsa umphefumulo ngamakhala ngakho ke ziyancediswa ukuthi umoya ungene emzimbeni ngezigujana ezilomoya wokuphefumula njengalesi esitshengisiweyo

Udokotela wamehlo uhlola amehlo esigulani ukuze abone ukuthi asaphilile yini ingabe bafuna ukuncediswa ngamagogolosi ingabe imithi.

Omama ababili bathokozile ngemva kokubeletha ingane zabo baziphethe balentokozo ngoba baphephile labantwana baphephile

Ukuhlolwa lokuxwayisiswa kwamacikwane abangela imikhuhlane lokuhlolisisa izindlela zokuyelapha leyo mikhuhlane ebangelwa yilawa magcikwane kwenzelwa ezindaweni ezimiselwe leyomisebenzi okuthiwa ngama laboratories

Kuhlonitshwa usuku lwezempila kahle umhlaba jikelele kukhunjulwa kakhulu okwenziwe yisifo sekhovidi nayintini emhlaneni ikakhulu ubuhlungu lohlupho olubonwe ngamazwe e afrikha ngoba ikhovithi iyenze ukuthi impilo zabantu zibe sebunzimeni kakhulu

Imikhankaso yabezempilakahle befundisa abantu emaphandleni lezabelweni indlela zozikuvikela lokuphepha emikhuhlaneni kuba labanye abantu abayabe besemsebenzini abehlulekayo ukuhlanganela emahlanganweni yemikhankaso ngakho ugatsha lwezempilakahle luyabahambela labo abasemsebenzini beyezuza izifundiso.

Umongikazi uhlola isifo sokugijima kwegazi esigulaneni kukanti bebanengi abantu abalinde ukuthola lolosizo

Uhulumende angakhlpha imilayezo emitsha ephathelane lezempilakahle kuyabakhona abezempilakahle ahambela abantu bebafundisa ingabe bebalimukisa mayelana lemithetho emitsha esikhitshiwe.

Izigulane zonke zihlezi ndawonye zilinde ukubonana labezempilakahle. Omama abaphethe abantwana labanye abadala abagulayo, bazile emthola mpilo ukuze bazobonana labo mongikazi.

Kulemihlobo eminengi yezibhedlela, kulezibhedlela zikahulumende ezinika usizo abantu bonke ikakhulu abantu abangabayanga. Kube sokusiba lezibhedlela ezabosomabhizinisi ezidulayo kakhulu ezisetshenziswa ngabantu abanothileyo.

Kuyatholakala amathuluzi amanengi atshiyeneyo .Ikakhulu ezindlini zabo mongikazi emahofisini abo lapho abahlaba khona abantu amajekiseni .Kulendawo yamajekiseni asesebenzile amajekiseni angakasebenzi . Lamanzi ahloliweyo angela mkhuhlane .

Kulemibheda ezibhedlela akulunganga ukuthi izigulane nxa zihambe ezibhedlela zalaliswa zilale phansi zisizwa ubuhlungu ngakho ke isibhedlela lesibhedlela kumele sibone ukuthi izigulane ziyaphiwa imibheda emihle.

Ifamasi enkulu ilemithi imihlobo hlobo yonke igcwele amashelufu imithi yezifo ezinengi ezikhathaza abantu eminye imithi ngeyokugcoba eyokunatha eyinye njalo ngeyokuthoba.

Umpikitsha othethwe emzimbeni esifubeni somuntu ngomtshina okuthiwa Yi x-ray . Uyahlolwa ke umpikitsha ukuze kubonakale ukuthi yini ehluphayo ogulayo .

Kuqakathekile ukuthi emigwaqweni lasezindaweni nje emphakathini, kube lamabhini, awoku collector ingcekeza ukuze kungabi lengcekeza, egcwalayo nje indawana yonke, ebangela ukuthi kube lemikhuhlane.

Umpikitsha othethwe emzimbeni womuntu esifubeni salo ogulayo, uyahlolisiswa ukuze kubonakale ukuthi kwiyini okuhluphayo lo ongezwa kuhle.

Abodokotela labomongikazi ekuseni bengakaqali umsebenzi bayaba lencoxo bexoxisane ngokumele kwenziwe ngalelosuku langendlela zokuphatha izigulane bethi sebeqalisake ukuphatha umsebenzi wokusiza izigulane

Kulemihlobo etshiyeneyo yezibhedlela .Lesi ngesinye sezibhedlela esibuswa ingabe esingesika somabhizinisi. Esingayisiso sikahulumende .Silusizo laso kodwa ziyadula lezi ezinje .Zisetshenziswa kakhulu ngabantu abami kahle abanothileyo.

Uhlupho lokusweleka kwesibhedlela emazweni abamnyama lubhahile kakhulu njalo luyabangela ukuthi izigulane ziminyane zibe zinengi ezidinga usizo kodwa izisebenzi zizilutshwana.

Umongikazi ugezisa indlebe yesigulani ehlutshwa yibuhlungu obuphakathi kwendlebe. Indlebe layo njengezitho zonke kulemitshina esebenza iqondane lokwelatshwa kwendlebe.

Ezibhedlela okulabantu abakhutheleyo emsebenzini wabo, odokotela abangathandiyo ukuhlukumeza izigulane, kufanele kungabonakali amalayini abantu belindele ukuthola usizo, kodwa abantu bayancediswa masinyane bahambe bayelapho abangagcinwa khona

Imtshina yesimanje esebenza ezibhendlela ukuncedisa izigulane ukuze zelatshwe imikhuhlane ebuhlungu emzimbeni yabo omongikazi bayancedisa kakhulu ukufaka le imitshina ezigulaneni ukuze ibe lokusebenza okuhle

Odokotela ulalela ukutshaya kwenhliziyo yomntwana ophathekileyo. Olethwe ngunina esibhedlela. Esebenzisa umtshina wakhe wokulalela umsindo wehliziyo.

Ithimba labezempilakahle lethekelele izibhedlela ukuze babone kahle ukuthi odokotela labomongikazi baphethe njalo belapha njani izigulani.

Amadokotela ami phambi kwesibhedlela ehlangothini lwamukela njalo lwelaphe izigulani ezilethwe ngokugijinyiswa, ikakhulu eziphuma engozini yemota.

Umama osanda kubeletha ulosane lwakhe bazilalele bayaphumula umzimba uyabe ubuhlungu ensukwini zokuqala kokuqeda ukubeletha kwabo kanti ke usane lalo luyabe luhlala lulele kuphela ukuze lukhule.

Udokotela uncedisana lomongikazi wakhe ukwelapha isigulane esidinga Ukuhlinzwa basebenza besebenzisa amathuluzi abo ukuze bakhiphe isifo phakathi kwesigulani.

Umtshina omkhulu wokuhlola amehlo uyachwayisisa ucubungule izinkinga eziphakathi kwelihlo. Udokotela ofundele ukusiza amehlo nguye okwaziyo ukusebenza kwalo umtshina lokuhlolisisa izinkinga eziphakathi kwelihlo.

Isigulane sithola usizo emtholampilo. Ezingalweni ufakiwe ama tshubhu aletha igazi, ukuze azuze amandla ngemva kokulahlekelwa ngamandla ngenxa yesifo alaso.

Abantu nxa sebekhulile, bayaba lesifo sokuqhuqha kwezandla okuthiwa luqhuqho. Kunye lomzimba wonke ngenxa yokuluphala uyaqala ukubanjwa yisifo soqhuqho.

Umkhankaso wokucebisa izigulane ezilomkhuhlane wetshukela ukuthi kambe yikuyini abangakwenza ukuzelapha lomkhuhlane ingabe ukwenqabela ukuthi lumkhuhlane umamatheke.

Ocwephetshe kwezokuhlinzwa kwezigulani odokotela bezinga eliphezulu bahlanganisa ingqondo ukuze isigulane esilaliswe phambi kwabo selapheke njalo sivuke nxa sebeqedile ukusihlinza siphilile.

Izinso ezimbili eyakuqala yinso ephilileyo eyabe ingela mkhuhlane eyesibili iyabe isilo mkhuhlane okuthiwa yi sisti lapho okuvuleka ingathi ngamasakanyana phakathi kwenso ayabe egcwele igazi. Kubalulekile ukuthi abantu banakekele izinso zabo.

Umongikazi uvakatshela izigulani ezilalisiweyo esibhedlela ehlolisisa ingqubekela phambili njengalokhu besemaphilizini ukuze kukhanye ukuthi kulotshintsho yini emkhuhlaneni.

Omongikazi baxoxisana lesiguli, esiphethwe ngumkhuhlane sidinga usizo kodwa bengakasihloli kubalulekile ukuqala bexoxisane laso ukuze bazwisise ukuthi kuyini okwenzakalayo kiso isigulani.

Umfanekiso omama ozithweleyo .Utshengisa phakathi esiswini sakhe abantwana ingabe usana olungakazalwa olusasesiswini .Yibuhle bemitshina yakulezi nsuku .

Umkhankaso webhakane ofundisa abantu ukuthi izifo zenhliziyo zibangelwa ikakhulu yilokhu ebantwini abakwenzayo. Okugoqela ukubhenga igwayi ingabe ukuluphala ingabe nxa efamini kulembali yomuntu obelohlupho lwalezi izinto.

Amadokotela ahlangane ehlanganisa ulwazi lwabo ukuhlinza isigulane esihlukunyezwa yisifo semvukuzane. Lapho bezama ukusiza ngokukhupha inyama yomzimba ehlaselwe yile imithambo exhwalileyo eyemvukuzane.

Isixwayiso ngebhakane maqondana labantu abasengozini yokuba lomkhuhlane wemvukuzana kubhaliwe ukuthi uma kukhona okukuthintayo kumele eyebona udokotela ngoba ungomunye wabantu abasengozini yalomkhuhlane

Isigulane silalisiwe esibhedlela eceleni kulomtshina osebenza ukuhlola igazi ikakhulu ezigulaneni ezihlutshwa yisifo sokufa uhlangothi okuthiwa yi stroke ingabe ibp.

Lo umtshina yi Robot esebenza njengomongikazi ingabe udokotela lapho okuyabe kudinga udokotela ukuthi abe elokhe ehambahamba manje udokotela njengomuntu uyakhathala kodwa izigulani ziyabe zifuna usizo . Lo umtshina ulakho ukusebenza ungaphumulanga unika usizo izigulane

Umtshina omkhulu ofundileyo otholakala e Lab ezibhedlela. Kusetshenziswa ukuhlola amagazi ezigulane ikakhulu ubamba izifo ezinjenge njovela ebantwini leminye imikhuhlane ethelelwana ngokwe cansi.

Ibhodlela elilomuthi othiwa yiacetone. Uqakathekile kakhulu lumuthi ezibhedlela ngoba kusetshenziswa wona ukugezisa amagilasi lakho konke okusetshenziswayo ezibhedlela. Iyabulala amagcikwane wonke lama jemusi kube kuhlanzeke kakhulu.

Esibhedlela kulama hofisi amane gi atshiyeneyo, izigulane ziyafika ehofisini lokuqala lapha ezibhalisa khona, ngemva kwalapho zoya kwelinye ihofisi ezixoxisana lomunye obathatha ukutshisa komzimba abuzabuze ngenhlupho zabo besebesiya kudokotela ozabahlole ebalaphe.

Kulamagcikwane abangela imikhuhlane emzimbeni yabantu angeke aboneke kalula ngamehlo kodwa kulemitshina ezibhedlela onjengalo osetshenziswa ngabodokotela. Uyakhweza ilihlo lokunanzelela ukubona izinto ezincuncu kakhulu.

Itshathi etshengisa imphumelo yokuhlolwa kwegazi elebhu, ukuthi igazi lilani ngesilinganiso esinganani. Nxa kukhona okulohlupho egazini itshathi liyakuveza obala umuntu abe esethola usizo ukuze asile.

Umtshina omkhulu kakhulu ezibhedlela ohlola yonke into lelunga lomzimba kungaba seswisini, kungaba sekhanda kungaba sezinsweni uyahlola konke njalo yiwo osetshenziswayo ukulandelela nxa umuntu ehlinzwa ukuthi kambe konke kwenzeka ngemfanelo yini.

Leyi ngemunye yemitshina etholakala njalo isetshenziswa elebhu, amahlola imikhuhlane njalo amangcikwane ukuze bevikelele ekuphefumuleni umoya angcolileyo ongababangela ukuthi labo becine begula.

Indlu yokuhlola kwamagazi ezigulane, ukuhlola imithi kanye lamathuluzi asetshenziswayo igcwele imitshina, ingcwele konke okuphathelane lezempilakahle ukuze amagcikwane abangela imikhuhlane angaphumeleli emizimbeni yabantu.

Udokotela ofundele ukuchasisa impikitsha ethethwe ngex ray emzimbeni wabantu uhlolisa ukwehlukana kwemifanekiso le ukuze ababone okuyikho okuyisifo okuhlupha ogulayo

Uhulumende ogcina abantu belizwe lakhe uyaba khathalela athenge imitshina eminengi kakhulu ukuze kungabi lomkhuhlane oyehlulekwa ukubanjwa lapha i laboratory igcwele imitshina yonke edingakalayo ekusizeni isigulane zelizwe

Ngemva kokuhlanga kukamama lobaba emacansini bengazivikelanga, kusangenzeka umama ukuthi uyabe ethethe isisu kubaba. Uyasebenzisa le ithuluzi ukuhlola ukuthi kambe isisu singabe singenile yini ingabe cha.

Amathuluzi abodokotela labomongikazi ayageziswa kusetshenziswa umuthi onjengoacetone oyiwo olamandla okususa amagcikwane lmaajemusi wonke ukuze amathulusi ahlanzeke alungele njalo ukusetshenziswa.

Umuthi weDiphi ekisi mawuntenti fohistoloji ngumuthi osetshenziswa ukuklina izibuko ezisetshenziswa elebhu ukubona izinto ezincuncu kakhulu njengezibungwana ezibangela imikhuhlane.

uma nxa kukhona okudinga ukukhudunyezwa ingabe ukutshiswa kuyasetshenziswa lumtshina osebnzisa amafutha e parafin ezibhedlela ukze kutshiswe leyonto ingabe ikhudunyezwe

Ewofisini yokuhlolwa kwamagcikwane abangela imikhuhlane ebantwini, amadokotela ayahlala phansi axoxisane njalo bebhala ingabe bedweba betshengisana ukuthi kuyini abakuvumbululileyo.

Udokotela uhlolisisa amapikitsha ezifo athethwe ezigulaneni, ukuze enelise ukunanzelela ukuthi izifo lezo ziyisimo bani emizimbeni, ukuze benelise ukuzelapha.

Abahlolisisa ngamapikitsha athethwe ezigulaneni bayahlolisisa ngemuva kokuthatha amapikitsha bekhangela ukuthi kambe phakathi esifubeni lemaphatshini ogulayo uhlukunyezwa yikuyini ukuze aphiwe imithi emfaneleyo

Kulemithi eminenginengi emtholampilo eyabomama abazithweleyo, ukuze ivikele ukudlulisela umkhuhlane emntwaneni osesiswini.

Bayajabula bathokoze omama ngemva kobu kobubuhlungu bomhelo wokubeletha nxa igugu lakhe eseliphethe ezandleni kuyinto ebalulekile kubomongikazi ukuthi umsebenzi wokubeletha uyenziwe uphele umama ezilile kanye lomntwana.

Nxa kulusuku lokuhlatshwa abantwana amajekiseni , omama bayavukela kobodokotela ekuseni bafike belayine belinde ukuthi abantwnana behlatshwe amajekiseni abo okuvikelwa imikhuhlane. Sibona omama abalinde ukuzuza usizo emtholampilo.

izibhedlela ziyasebenzisan labanye abantu abazuza izifundiso zakuqala maqondana lokunakekela umphakathi ezigabeni abahlala kizo ukuze benike usizo abantwana bayabalinganisa ukubahlola ukuthi kambe bakhula ngemizimba emihle yini

Umkhankaso wokuvikela imikhuhlane. Abezempila kahle bayaphuma ezibhedlela bengene ezabelweni, ikakhulu ezikolweni ukuyahlaba amajekiseni abantwana besikolo.

Amadokotela ayasebenzisa ijekiseni ekwelapheni imikhuhlane ingabe ekuvikeleni imikhuhlane amadokotela ayahlaba ke abantu bevikela ingabe beselapha imikhuhlane.

Endlini yabomama abakhulelweyo lasebebelethile abagcinwa khona esibhedlela. Omongikazi bayaba vakatshela ukuzobahlolisisa maqondana lempilo yabo njengabantu abazithweleyo ingabe abasanda kubeletha.

udokotela welapha umntwana ohamba lonina uhlatshwa ijekiseni yokuvikelwa imikhuhlane ehlasela abantwana ukuze umntwana akhule ephilile

Yindawo yabomama abakhulelweyo. Umanxa behambe ezibhedlela besiyalindela ukubeletha bagcinwa kulezi zindawo lapho abahlala khona amadokothela labomongikazi ababavakatshela khona ukuzobahlola.

Isigojwanana lesi esifakwe amaphiginyana, sisetshenziswa khakhulu ngabantu abafundela ukuthunga besebenzisa izandla zabo. Ukuze belule izandla nxa sebenza imisebenzi yendla.

Kule mitshina eminenginengi esetshenziswa ngabazempilakahle ukuhlola imikhuhlane yohlobo lonke olusemzimbeni ngoba imikhuhlane ehlukeneyo ingeke ibanjwe emzimbeni ngumtshina owodwa lowo ngomunye wemitshina esebenziswayo ukubamba izifo ezihlukeneyo emzimbeni yezigulane.

Udokotela uhlola ukusebenza kakuhle kwezitho ezibalulekileyo zomzimba esigulaneni esilalisiweyo embhedeni wesibhedlela, ngapho udokotela ebuka ukuthi kambe izitho zalo ogulayo zisebenza kakuhle yini.

Lawa ngamatshubhu aphethe amagazi ezigulane, athethwe kibo ukuze kuyehlolwa imikhuhlane abalayo. Itshubhu letshubhu iyabe ibhaliwe ibizo lomuntu ongumnikazi walelo gazi ukuze impumelo itshelwe umnikazi ngendlela

Umtshina ozidrayivayo otshayelwa ngulo ohamba ngawo, lo ngumtshina osetshenziswa ikakhulu ngabantu asebeluphele kakhulu ingabe abantu abagula ubulima bomzimba.

Kulemitshina eminengi eyelapha okutshiyeneyo emizimbeni yabantu. Abantu abayenza ezemidlalo ababasengozini yokulimala ama mansu kulemitshina efana lalo esetshenziswayo ukuthi yelaphe ithobe njalo isilise ama muscles omzimba.

Kuqakathekile ukube ngemva kokusebenzisa imitshina ihlanzwe. Iyageziswa kuhle ngabantu abelolwazi bayilungise kahle imtshina ukuze kukhitshwe amagcikwane ingabe imikhuhlane esalelayo ukuze kwaziwe ukusiza abalandelayo.

Kulemitshina tshina eminengi kakhulu esetshenziswa ngama dokotela nxa behlinza isigulane ukuze bakhiphe uhlupho oluphakathi emzimbeni. Leyi ngeyinye yamathuluzi asetshenziswayo ukuze udokotela engabambi ngezandla zakhe umzimba wesigulane.

Ithuluzi le isetshenziswa ngasebeluphele, ingabe abalobulima bomzimba kumbe abagula kakhulu abayehlulekayo ukuzimela bodwa bengabanjwanga, kodwa angasebenzisa lesi ithuluzi ukuze azuze ukuqina nxa ehamba.

Umtshini osetshenziswa ngamadokotela ulelayithi lokukhanyisa ingaphakathi yomuntu lapho udokotela afisa ukuhlola khona ubuguli ingabe isifo umuntu alaso, ikakhulu uyangeniswa emlonyeni ukuze abone ingaphakathi yesigulane.

Umtshini osetshenziswa ikakhulu lugaja lwabodokotela lwezinyamazana ivetinari kusetshenziswa nxa kulesidingo sokwelatshwa ngokuhlinzwa kwe kwenyamazana eyabe ilohlupho.

Imitshina tshina eminengi kakhulu ezibhedlela. Eminye ingeyokugcina i- information ephathelane losizo oluphiwa izigulane lokulandelela ukuthi kuqubeka njani ekwelaphekeni kwabo imihla ngemihla.

Izigulane zazisale lamanxeba amabi phandle ejwabini ngemva kwezingozi ezifanana lokulimala ingabe ukutsha. Lo umtshina yiwo osebenzayo osetshenziswa ngabodokotela ukuthi bathunge bavale amanxeba esikhumbeni sesigulane.

Leyi yi thuluzi esetshenziswa ngabo dokotela, uma nxa befuna ukuvula isikhala ethanjeni, ukuze kube lokwelatshwa okwenziwa, ingabe i-surgery eyenziwa emathanjeni.

Lapha kusehofusini likadokotela ohlola amazinyo. Kukesihlalo sesigulani lemitshina yonke yokuhlolwa kwamazinyo esigulane kunye lemitshina kadokotela ayisebenzisayo ukuncedisa ekuhlolweni kwamazinyo.

Udokotela ulemitshina yonke elusizo kuye ukuzwisisa imiphumela exoxweni abe layo lesigulane ukuze ahlolisise abuze lasebulenjini akhangele ukuthi kambe kungaba kuyini okuhlupha isigulane abuye lemithi eqondileyo.

Abantu abazelwe bekhubazekile enyaweni. Bayancediswa ukuthi belulwe izinyawo bakwanise ukuhamba ngamathenisi alungiselelwe ukuncedisa abanjalo. Ingabe umuntu elimele, waqamuka esekhulile, uyancediswa ngezicathulo ezinje.

Kulabanye abantu abazalwa umlomo wabo umncinyane owaphezulu ukudlula owangaphansi, ngakho kube sokubangela ubunzima ekuhlafuneni ukudla. Kuyafakwa umtshinanyana onjengalo ukuze uvule iphalethi ingabe umlomo owangaphezulu, kuthwa yiphalethi expanda.

Umtshina kadokotela wokufaka endlebeni, abesefaka okunye enhliziyweni yesigulane esifubeni, ukuze alalele ukupompa kwenhliziyo, abesenanzelela ingabe sehlolisisa ukuthi ukupompa kwenhliziyo kukhomba ukuthi isigulane sigula kangakanani.

Isigulane esigula kakhulukazi emibhedeni waso kuyabekhukhona imithi yonke ukwenzela ukuthi ibe ilenga imithi phezu kwakhe ngapho encediseka ingeniswa emzimbeni njalo imbheda le ilavili ukuthi uyakwazi ukusuka kuleyi indawo aye kuleya indawo ngokufuqwa engatshitshwanga umbheda.

Lowu ngumtshina othatha amapikitsha ugcwayisisa njalo uhlolisisa ukuma kwamazinyo lomlomo ukuze umlomo welatshwe nxa kulamathambo angaqondanaga kumbe amazinyo angaqondanaga emuntwini

Isitulo lesi ngesingumtshina osetshenziswa ukuncedisa ukwelula abantwana abazalwe ingabe balimala belohlupho lomgogodla kungabe yintamo kumbe ikhanda ukuze kuqonde kahle konke bayamelula bemncedise ehlala esitulweni lesi.

umtshina olamavili uyenelisa ukuhamba ufuqwa usetshenziswa kakhulu ngabo dokotela bezinyamazana umanxa kulento efuna ukukhitshwa kusikwa emzimbeni wenyamazana

Odokotela bayasebenzisa ithekhinoloji yakulezi insuku ikakhulu amakhomputha. Bayagcina information yezigulane njalo bayabala ebulenjini izindlela eziyizo ezingancedisa ukuthi izigulane zelepheke.

Izikhali ezisetshenziswa ngamadokotela ekuhlinzeni izigulane ezidinga ukuhlinzwa ukuze zelatshwe emkhuhlaneni ongaphakathi emzimbeni.

Ikhompiyutha iqakathekile ezibhedlela ngoba iyagcina imifanekiso eminengi lolwazi olunengi ngemikhuhlane ehlukeneyo okokuthi omongokazi labo dokotela bayafananisa isipho sakho lemipikitsha abalayo emakhompiyutheni.

Lo, ngumtshina wokuhlola omama abazithweleyo. Ulesibuko sokukhangela phakathi umntwana esesibelethweni ukuze, akhangelele ukuthi uphilisekile yini kakuhle.

Umtshina osetshenziswa ngabo dokotela ukuhlola ukuzwisisa kwendlebe zowesigulane ukuze bakunanzelele ukuthi indlebe zalo abamhlolayo ziyasebenza yini ingabe cha.

Umtshina omkhulu, obizwa ngokuthi yi MRI scan, lapho isigulane esingena khona phakathi elele, siyahlola yonke into esemzimbeni, siyahlola ubuchopho kunye lemithanjana yegazi emzimbeni.

Ezinye zezikhali ezisetshenziswa ngodokotela ikakhulu ekuhlinzeni izigulane, ukuze bakhiphe isifo esiphakathi emzimbeni.

Izigulane ezihlutshwa yikwehluleka ukuphefumula, ziyagqokiswa le imask elempompi eyaxhuma umoya lapho okuphuma khona umoya ukuze ancediseke ukuphefumula.

Umtshina oqakatheke kakhulu wezibhedlela yiwo ohlola ingaphakathi yomuntu ithatha amapikitsha njengoba isitho sinjalo ukuze kuhlolisiswe ukuthi kambe esithweni ngesitho kungabe kulenkinga yini kukhangelwe amapikitsha.

Amathulusi amanenginengi asetshenziswa ngabodokotela nxa behlinza isigulane njalo sebesivulile bakhipha uhlupho oluphakathi babuye bathunge njalo besebenzisa le imitshina eminenginengi.

Izikhali ezisetshenziswa ngabo Dokotela labo Mongikazi ekwelapheni izigulane . Ezinye zisebenza ukugcinela amasampuli. Kungaba ligazi .Izikhwehlela kumbe yini abayithethe emzimbeni ukuze iyehlolwa elaboratory.

umongikazi ulandelela ebulenjini ebala ukuze azwisise ngomikhuhlane ethize, azuze izekulelo leziqondiso emakhasini abo dokotela ukuze anike ogulayo umuthi ofaneleyo.

Umtshina osetshenziswa ngabo dokotela ulamandla kakhulu yokukhangela izinswa zihlolwe amatshe aphakathi njalo ziyasebenzisa ilayithi elikhulu ukubulala amtshe aphakathi kwezinswa.

Lowo ngomunye wemtshina osetshenziswa ngabodokotela usetshenziswa ikakhulu nxa uselatshwa amathambo eqolo okuoparator ingabe ukuthunga kumbe ukuhlanganisa amathambo eqolo awesigulani

Lolu lunyawo lokwenziwa olugqokiswa abantu okwenzeka ukuthi baqunywe unyawo uma belesifo ingabe esemvukuzane, ingabe ngemva kwezingozi lapho umuntu alahlekelwa khona lunyawo . Luyancedisa ukuthi aqhubeke ehamba.

Izintambo ezisetshenziswa ngabomongikazi lama dokotela ukuhambisa igazi ingabe amanzi emzimbeni wesigulani umanxa ukusebenzisa umlomo kungasasebenzi.

Lo umtshina usetshenziswa ngamadokotela ulelayithi ekucineni nxa befuna ukuhlola phakathi kwamakhala indlebe ingabe emphinjeni ukuze babone ukuthi kuyini okuphakathi

Nxa uhlutshwa ngamehlo ungabe usabona kakuhle ngendlela efaneleyo lawa ngamagogolosi ingabe amangilazi aphiwa abantu abalohlupho lokubona ukuze babone kakuhle.

Umuthi osetshenziswa ukwelapha ama "allergies" ikakhulu ahlukumeza umphimbo, amakhala ingabe ukuluma kogqogqogqo lo umuthi uyasiza ekwelapheni lokho.

Ileflumonide ngamaphilizi asiza ancedisa imikhuhlane yamathambo abantu abahlutshwa ngamadolo inqagala okunye lamathambo yiwo amaphilizi la asetshenziswayo ukuncedisa ebuhlungwini lobo

Leli libhodlela lomuthi wesisu ikakhulu abahlutshwa ngama acid ingabe abehluleka ukuya ngaphandle lumuthi uyabangela ukuthi umuntu azizwe ekhululeka afune ukuya ngaphandle njalo ame ukubhodla.

I panadol ngumuthi wabantwana abancane osebenza kakhulu nxa umntwana esizwa ukutshisa komzimba. Kungumuthi ophathisayo kakhulu njalo uyawuthola ngenjekiseni.

I Gabhapentayini, ngamaphilizi asetshenziswa kakhulu ebantwini ababalohlupho lokuvaleka imithambo yegazi. Okucina kubangela umuntu abengathi ulomkhuhlane we zathuthwane.

IZyrtec ngumuthi osetshenziswa kakhulu ngabantu ababalohlupho okuthiwa ngesilungu yiallegy uma umuntu engahlutshwa noma amehlo kumbe umzimba ngenxa yokufika endaweni angahambelani layo uyaba lomkhuhlane ingabe aqubuke. Lo ngumuthi osizayo kakhulu.

Amaphilisi asebenza ikakhulu abantu abahlutshwa ngumkhuhlane wokuqumbelana esiswini. Kulabanye abantu abathi bangadla ukudla okufana lendumba isisu ziba lokuqumba. Amaphilisi lawa ayasiza kakhulu ukuletha ukuphiliseka esiswini.

Minengi imithi yokwelapha wophepha ingabe umkhuhlane womphimbo kumbe isifuba lowu ngeminye yemithi elamadla njalo elusizo kakhulu ebantwini abaleminyaka engaphezulu kwetshumi lasithupha .

Ibhokisana lomuthi osetshenziswa kakhulu ukwelapha umkhuhlane we BP ebantwini abagula lowo mkhuhlane ngamaphilisi alosizo kakhulu ngoba ayasiza

Amaphilizi athiwa yiImodium asetshenziswa yizigulane ezihlutshwa yisihudo lamaphilizi ayamisa isifo sohudo umuntu aphile kahle.

Abantwana abancane ngenxa yokuthanda ukudlala bebamba ingcekeza kulezibungwana ezibangela imikhuhlane endlebeni, emehlweni, emakhaleni, umphimbo khanye lamaphaphu. iazithromycin ngumuthi olungeselwe ukwelapha ubuhlungu ngenxa yalezi zibungwana ebantwaneni.

Izigulane ezilahlekelwe ngamanzi emzimbeni ingabe ligazi ziyafakwa amanzi kusetshenziswa umtshina oyabe ulenga phezulu ukuze igazi lehlele ngamaphayiphi lisiyangena emzimbeni ingabe amanzi ukuze isigulane silulame.

Amaphilisi ancedisa kakhulu amasotsha omzimba lokugijima kwegazi emzimbeni ayancedisa kakhulu ebantwini abahlaselwa yikuphombuku khathala nje umzimba lalapho umuntu engenzanga lutho.

abomongikazi lamadokotela ezibhedlela bayakhuthazwa ukugqoka amagilovisi izikhathi zonke nxa behlola izigulane funa kwesinye isikhathi babambe ngezandla zabo bathathe umkhuhlane esigulaneni

imithi eminengi etshiyeneyo esemashelufini emakhemesi lapho okutholakala imithi yonke yemikhuhlane eminengi kakhulu odokotela nxa bekubhalele iphetshena elomuthi owufunayo ukuze usile ubuya ekhemesi ukuzothenga imithi yakho

I okisibhesithi ngumuthi obalulekileyo kakhulu onathwa nsukuzonke ukuze ugeze ingcekeza esibindini engabangela ukugula phakathi egazini lesibindini uyahlambulula lumuthi.

Imithi yesikhiwa amaphilisi amanengi nengi awemikhuhlane eminengi esemzimbeni amanye amaphilisi ayavikela ukuba ungathathi imikhuhlane.

Imithi ye avapro yimithi esetshenziswa ngabantu abagula umkhuhlane webp ukugijima kwegazi emzimbeni le imithi iyayehlisa ukugijima kwegazi ukuze umuntu aphiliseke ngcono

Kulemithi eyingozi ukusetshenziswa ikakhulu nxa uthethe okungaphezu kwesilinganiso kumbe wazisebenzisela ungazange uthola iziqondiso kudokotela. Njengalo umuthi prostasia labs ungumuthi obangela ukuhlanza, isiyezi kunye lokuphongukuwa nxa uwusebenzise ungatshelwanga.

Kulemitshina eminenginengi encedisa abantu ngendlela ezitshiyeneyo. Umtshina lo usetshenziswa kakhulu ukuhlola ubunengi betshukela egazini, ukuze abantu bengabi lesifo setshukela.

IRevive ingumuthi ithengiselwa abantu abahlutshwa ngumkhuhlane wenkankili, ingabe ukuvaleka kwamakhala. Uyawusebenzisa ngokuwuvuthela emakhaleni uyavula amakhala welaphe izifo eziphakathi.

Ibetagen ingumuthi ofafazwa esikhumbeni ikakhulu sezinja nxa sezibanjwe ngumkhuhlane obangela ukuluma ingabe amagcikwane ayabe ehlasele eboyeni ngaphansi kwesikhumba ezinjeni

Kwesinye isikhathi akudingeki ukuthi nxa ulobuhlungu obukufikeleyo nje masinyane ubuhlungu obuzabuya buhambe masinyane ukuthi ugijimele kudokotela. Imithi iyathengiswa emakhemisi eyokuzelapha wena uzizwe ususizwa ngcono.

Amaphilizi ayimihlobo eminengi njalo aza ngemibala eminengi kakhulu lawa ngamaphilizi asebenza ukungezelela igazi emzimbeni wesigulane.

Umuthi othiwa yi Movicol. Uphiwa kakhulu abantu abalohlupho lokuya esambuzini. Okubangelwa yikubadla izinto ezilula. Ngemva kokuthatha lumuthi isisu siyavuleka. Ukuntu enelise ukuhamba esamhuzini.

Njengalokhu imithi yomzimba ngaphandle langaphakathi imnengi kangaka. Lo ngumuthi ongamagcobo olwakakhulu lejwabu nxa lile amaqhubu uyaqeda amaqhubu lumuthi uyenze ijwabu libe butshelezi.

Lawa ngamagcobo angumuthi afakwa ejwabini, uma ijwabu lihlutshwa yizifo ezinjengokuluma kumbeni ukuqubuka okungazwisisekiyo. Uyelapheka ungagcoba lumuthi.

Umuthi wezolidrate usetshenziswa kakhulu ngabantu ababa lomkhuhlane wokwehluleka ukulala ebusuku obizwa ngokuthi yi insomnia , uma kuthatha lumuthi uyalala kuhle kuze kuse

Nxa uyisihambi lesi isi spray silungele uma nxa uzahamba ungaka bambabambi izindawo ezinenginengi. Uyasprayer lumuthi , uspraye izandla zakho ukuze ungabambi amajemusi ezindaweni ohamba kizo .

Ilivocid zyme ngumuthi osetshenziswa ukuvikela isibindi ukuze singabi lokuhlukunyezwa ngama acid abaphakathi emzimbeni womuntu.

Iminengi imithi yokukhwehlela kusiyangezinga okhwehlela ngalo ingabe ngeminyaka olayo ngoba eminye imithi iyalimaza amaphaphu uma ungumntwana kungumuthi ofuna ebadaleni. Lo ngomunye wemithi yophepha.

Umuthi okuthiwa yiOpdivo usetshenziswa kakhulu yizigulane zemvukuzane ,imvukuzane yamaphaphu, esibindini lasesikhumbeni emzimbeni iyancedisa lasebuhlungwini emzimbeni.

I emetrol ngumuthi oqakatheke kakhulu onathwa ngabantu abahlutshwa yikunhlanza nxa uzizwa ufuna ukuhlanza njalonje. Lumuthi uyakusiza kakhulu ukuze ungabe usaba lalokho kuzwa

Umuthi wokuhwehlela osetshenziswa kakhulu ngabantu abahlutshwa luphepha ,Ingabe umphimbo uyatshayisa umoya oqandellayo emphinjeni uvule amaphapho nxa egcwele izikhwehlela.

Imithi yokukhwehlela elosizo kakhulu nxa izigulane zihlutshwa ngumphimbo ingabe luphepha iyasiza kakhulu

Adaptil ngumuthi ophiwa izinja ukuze zichume phansi zingabi zilokhe zihambahamba kumbe zisenza izinto ezingaqedakaliyo, ikakhulu nxa inja isemoteni kumbeni ihanjiswe kudokotela wezinyamazana.

Uhlobo lwemithi olulamandla okuthiwa Yi prospan olusebenza kakhulu ukwelapha uphepha lobuhlungu lwesifuba nxa umuntu ekhwehlela

Abobaba njengabaphathi bemizi baphakathi kwezinhlupho ezinengi njengokudinga imali yabantwana ,ukudla , izigqoko kunye lendawo yokuhlala imisebenzi engako yonke iyayenza ubaba angaphiliseki kahle kungakho kubalulekile obaba beyebonana labezempilakahle baxoxisane

Abantwana abancane abangatholiyo ukudla ngemfanelo, ukudla okuyakha umzimba bayaba lemikhuhlane yokukhukhumala kwezisu lezi londalonda emzimbeni. Kuqakathekile ukuthi abantwana bancediswe ngokudla okwakha umzimba.

Omongikazi balolwazi lokulalela besebenzisa amathuluzi abo, umsi imisindo lemisinjwana ebangelwa ngunana ophakathi osesiswini ukuze abe lolwazi lokuthi umtwana osesiswini uyakhula kuhle, uyadlala, njalo uphilile.

Abazali babantwana abancane, bayakhuthazwa ukuthi bahlalahlale njalo nje, behambe labantwana kubodokotela beyebahlolisisa. Ngoba umntwana ebuncaneni bakhe, ngeke akwenelise ukukhuluma ubuhlungu abuzwayo . Ngakho kufanele bangahlalahlala bahambe kubodokotela.

Umama uthokoze kakhulu ngemva kokubeletha abantwana bakhe ababili amahahla. Asonto elula ukuthi umuntu abelamandla okubeletha abantwana ababili ngasikhathi sinye.

Ababelethisi kunye lodokotela bandawonye kunye lowesifazane osanda kubeletha umntwana bayamncedisa ukukhangela ukuthi kambe akula uhlupho alalo ngemva komsebenzi ongaka wokubeletha

Uhulumende lenhlanganiso ezincedisa izikolo lokufunda kwabantwana bayancedisa ngokudla ukuze abantwana besikolo bezinga le primary bathole ukudla bakuthokozele ukuyafunda njalo bazuze amandla ledlabuzane lokufunda.

Abasakhulayo, abafana lamankazana bayafika iskhathi lapho abadinga khona usizo labezempilakahle ukuze bafundiswe okutshiwo yimizimba yabo esithomba ukuze bengalahleki bakwazi ukuzigcina ngoba bangalahleka kuleso sigaba, kulezingozi zemikhuhlane.

Ezemidlalo ziqakathekile kakhulu ontanga basemidlalweni yebhola ukuze baqinise amathambo emzimba njalo baxotshe imikhuhlane engababamba emizimbeni yabo

Ezemidlalo ziyakhuthazwa kakhulu ngenxa yokuthi ziyayenza impilo kahle yabantu ithuthuke ikakhulu emizimbeni, ezemidlalo ziyagijimisa igazi umzimba wonke umuntu azizwe esizwa ngcono.

Abomongikazi abaphethe ugatsha lokubelethwa kwabantwana kunye lokuphatheka kwabantwana labomama abasanda kubeletha labantwana abancane abasanda kubelethwa bahlanganele umama osanda kubeletha usane lwakhe.

Abantwana abancani abasanda kuzalwa bayahlatshelwa imikhuhlana ebulala abantwana lapha ijekiseni yomkhuhlane wobulima okuthiwa yiPolio

Kuyakhuthazwa ukuthi abantu laloba bengaguli bethola ithuba behambe beyexoxisana labezempilakahle bebafundise okutshiyeneyo okungabagcina ekuphileni impilo zabo zingela kuhlukumezeka.

Omongikazi bafundele ukwelapha lokuncedisa izigulane ngemikhuhlane yonke etshiyeneyo emizimbeni umongikazi uvula umlomo womntwana olohlupho lwamazinyo

Eminye imikhuhlane emzimbeni idinga ukuthi loba umuntu enatha imithi kodwa abuye elulwe imisipha yomzimba ukuze alulame, ikakhulu imikhuhlane enjengokufa uhlangothi okuthiwa yi stroke kumbe ubuhlungu bomzimba

Umongikazi usemkhankasweni wokuhlola umlomo lamazinyo abantwana .Abazali balethile abantwababo ukuze bathole usizo kumongikazi .

Umtshina osetshenziswa ukubulala amaqhubu esikhumbeni ingabe ejwabini labantu kulabanye abantu abahlutshwa ngamaqhubu agcwala ubuso bonke lo umtshina usebenzisa ilayithi elibulala amaphubu ngaphakathi

Umongikazi uyathatha igazi esebenzisa izirinji lamatshumbu akhe ukuze igazi lihambe elezigulane emalebhu ukuyahlolwa imikhuhlane lamangcikwane angabe ehlukumeza impilo yabantu

Abebutho labo balezibhedlela zabo ezokwelapha amabutho nxa ethe alimala emsebenzini kodwa lezo ezibhedlela zilusizo njalo ngoba ziyanceda umphakathi nxa kulesidingo.

Udokotela labomongikazi bahlola owesifazane oleleyo wagubuzela ubuso ukuze bamhlole kahle izitho zakhe zangasese ukuze lazo zibe lokuphila lokhuphiliseka ebuhlungwini obubamba lezo zitho.

Umongikazi uhlola indlebe yesigulane esebenzisa umtshina olelayithi lokukhangela emnyameni indlebe yisitho somzimba esibalulekileyo nxa sibuhlungu umzimba wonke uyagula.

Otshengisa imithi yesikhiwa emakhemisi uyabe elemithi yonke itholakala ngendlela ongayifuna ngayo njengokubhalelwa kwakho ngudokotela. Iyatholakala yonke imithi emakhemesi.

Udokotela kunye lendoda yowesifazana osehelelwa ofuna ukubeletha. Bayamcedisa ukuze ayethola ukubeletha endaweni elungiselelwe ababelethayo.

Kubalulekile ukuvakatshela umongikazi, lixoxisane ngezinto, ingabe izitshengiselelo ozizwayo emzimbeni, laloba ungagulanga okokulala phansi, kodwa uyezwisisisa ngokwenzeka emzimbeni, funa uyagula ingabe usizakale.

Amadokotela asendlini yokuhlinzwa kwezigulane kulemitshina emikhulu okwamagama ukuze kungabi lephutha elilodwa elenzakalayo funa o opharethwayo asweleke

Ikhemesi igcwele yonke imithi ngemhlobohlobo. Uyahamba emuntwini othengisayo ekhemesi imithi lephetshana lakho olibhalelwe ngudokotela uzakuthengisela umuthi oyifunayo. Yonke iyatholakala

Izigulane eziyabe zifuna usizo masinyane masinyane, kulezimota okuthiwa ngama ambulense ezigijima kakhulu ukuyathatha abagulayo zibahambise emtholampilo kusese masinyane, abantu abagulayo bengakalahlekelwa yikuphila.

Ezibhedlela kubalulekile ukuthi zibe khona izimota ezithiwa ngama ambulensi eziyizo ezigijimisa abantu abagulayo ukuze befike esibhedlela benelise ukubonana lamadokotela kungakabi kubi ekuphileni kwabo.

Kopivitamin yikhofi efakwa etiyeni isetshenziswe kakhulu ngabobaba abalenduku ezibuthundu unganatha le ikhofi induku yakho iba lamandla kakhulu ize ithokozise umama.

Imithi emakhemesi, ehlukehlukeneyo. Yomhlobo yonke yezifo. Kulemithi egcotshwayo esikhumbeni. Imithi enathwayo. Yokukhwehlela. Ingabe amaphilizi, emihlobo yonke, ehlukeneyo! Ayatholakala emakhemesi.

Indawana zonke emadolobheni, amakhemesi awaswelakali ngoba emakhemesi akumelanga kube lama layini amakhulu abantu belinde ukuthenga imithi funa umuntu avelelwe yingozi elokhu esalinde ukuthenga

Imihlobohlobo eminengi yamaphilisi lemithi yonke yesimanje. Imithi yabatshaywa ngamakhanda, imithi yabakhwehlelayo, imithi yamaqolo leyamathambo lakho konke okudingayo kukhona eshulufini.

Ngenxa yabantu abanengi emadolobheni, amakhemesi atholakala kulezozindawo angamakhemesi amakhulu kakhulu a ukuze enelise ukusiza abantu ngobunengi babo abatholakala emadolobheni.

Lawa ngamaphilisi athathwa laloba ungawabhalelwanga ngudokotela ayatholakala kalula emakhemisi nxa usizwa ulobuhlungu obufuna ukuthi ubupholise masinyane.

Imithi yohlobohlobo olunengi kakhulu ikhona iyatholakala emakhemesi. Izigulane aziyikuswela lokukodwa ezikudingayo ekuguleni kwazo ukuze ziphole emikhuhlaneni

Ngemva kokubhalelwa umuthi we"Amlozaar-H" ngudokotela isigulane esihlutshwa yi "BP" sithatha umfanekiso sitshengiswa ukuba siwatholile amaphilizi aso efamasi.

Imithimithi etshiyeneyo, eseshelufini yekhemesi. Ikhona imithi yokukhwehlela. Kunti ke, ikhona imithi etshiswayo, inuke kubi. Ukuze uvikeleke emikhuhlaneni enjengemalaria.

Imithi emnenginengi kakhulu yohlobo lonke oludingwa yizigulane eminye ngamafutha okugcoba eminye ingamaphilizi okunatha eminye iyikho konke okudingakalayo ukuze izigulane zisile.

Emaphamarcy kuyatholakala imithi lemitshina eminengi amagilovisi abezempilakahle umitshina wokwelusa iBp kunye lamajekiseni okuhlaba abagula itshukela

Umuthi otshengiswe lapha otholakala epharmarcy iGramocel ngumuthi olamandla kakhulu osetshenziswa ukulapha izifo zengulamakhwa kumbeni nxa ulesifo sendlebe kumbe izifo ezitshiyeneyo emzimbeni.

Nxa ulembonya ingabe imikhuhlane eminengi yamehlo lo umuthi uyathontiselwa emehlweni ukuze ugezise ingcekeza elihlweni ilihlo lisile libone kakuhle.

Omama bayahambisa abantwana ezibhedlela ukuze bayehlatshwa amajekiseni awezinsuku zabo kusukela ekuzalweni, ngoba abantwana kulezinsuku leminyaka okumele behambe beyehlatshwa amajekiseni okubavikela emikhuhlaneni eyingozi.

Imithi etshiyeneyo ekhemesi. Yonkana umuthi ongawufuna uyatholakala emabhodleleni, emaphepheni, ezigubhini. Umuthi wokukhwehlela, umuthi wokuhlikihlela emzimbeni, imithi yokunatha lemithi yokugcoba.

Imithi ehlukeneyo ema"pharmarcy ",ikhona igcwele ngobunengi bayo njengalokho idingeka nxa udokotela esethe wakubhalela ukuthi uhambe uyethenga umuthi wokwelapha isifo sakho ekhemisi.

Imithi eminenginengi etholakala efamasi eminye yelapha amakhanda angapheliyo eminye yelapha amakhanda atshaya ngenxa yokusebenza ilanga lonke ,imithi ilusizo kakhulu iyatholakala kalula emakhemesi.

Imithi eminenginengi odokotela abayibhalela izigulane iyatholakala emakhemesi amanengi kakhulu, ezindaweni zonke lapho okuhlala khona abantu. Imithi leyi iyelapha izifo ezinengi ngokutshiyana kwazo.

Uhulumende uzamile imizamo eminengi ukuthi duzane lemizi yabantu, amafamasi ingabe amakhemesi abekhona ngobunengi ukuze asize abantu esikhathini bedinga usizo lwemithi.

Nxa imithi ingekho ezibhedlela , sekulama khemisi ayiwo lapho abantu ababhalelwa ukuthi bayethenga khona imithi efunakalayo ukuze belaphe izifo zabo .

Kulezitolo ezithengisa imithi yesilungu. Umanxa uvela emtholampilo, udokotela uyakubhalela iphetshana elilemithi okufanele uyeyizuza. Le yiyo indawo lapho okutholakala khona leyo mithi.

Lowu ngumuthi osetshenziswa ikakhulu ngabomama uma nxa belezifo ezibangelwa yibumanzi ezithweni zabo zangasese ukuze zelapheke basebenzisa lumuthi.

Kuyoyonke imikhankaso ephathelane labezempilakahle. Akulandawo abezempilakahle abangayingeniyo begqugquzela befundisa njalo behlomisa abantu ngezindlela zokuziphatha. oDokotela bayafika lasenkundleni zemidlalo ukuze bafundise abadlali.

Abezempilakahle bahambe ngemota yezigulane i ambulensi ukuyenza imikhankaso yokuletha ukwelatshwa kwezigulane isibhedlela sihambele abantu, bonke abantu abangezwa kahle bakhona bahlanganyelana lodokotela ukuze bathole usizo.

Odokotela labomungikazi, baphumele ezabelweni ukuyafundisa abantu benkankasa ngemikhuhlane ukuze abantu behlale kuhle bavikelekile ekumemethekeni kwemikuhlane.

Imikhankaso yokwenqabela imikhuhlane iyagoqela izindlela zabantu ukuthi bakiline ingcekeza emagumeni abo. Izindawo zonke, zonke ingatsha zikahulumende ziyaphatheka ekususeni ingcekeza.

Umkhankaso ogoqele intsha yonke ukuzofundiswa ngomkhuhlane wengculaza. Kuqakathekile ukuthi intsha ifundiswe ngalo umkhuhlane ngoba yibo abasase lomdladla le dlabuzane lokuya emacansini.

Umkhankaso wabezempilakahle bengenela ezabelweni , behamba ngemigwaqo besenxusa abantu ukuthi belalele, izifo ezibulala abantu. Njengo mkhuhlane wengculaza.

Umkhankaso wabezempilakahle ugqugquzela inhlanzeko ebantwini emakhaya ukuze bazivikele ezibungwini ezinjenge ntwala. Eziyizo ezibangela njalo eminye imikhuhlane emizimbeni.

Kiyoyonke imikhuhlane ehlukumeza umphakathi omongikazi bayaphuma imikhankaso behambele abantu ukuze babalethele usizo emakhaya abo Omongikazi bayahlola yonke imikhuhlane .Umama ohlolwayo uhlolwa igcikwane lengculaza

Ngesikhathi sekhovidi abantu babehlolwa ukutshisa komzimba okwakuhlolelwa emakhanda ngomtshina wokuhlola ukutshisa ukuze nxa ukutshisa kwakho kungaphezu kokutshisa kwenani elithize usolelwa ukuba ulawo umkhuhlane wekhovidi ubusuthathelwa amanyathelo okwelatshwa.

Imikhankaso yabezempilakahle ekufundiseni abantu, ukuze beziphathe ngendlela enqabela ukuzuza imikhuhlane. Yiyo indlela ekholakala ukuthi ilusizo kakhulu ukwenqabela ukumamatheka kwemikhuhlane.

Abezempilakahle bayahambela ezikolweni ukuyafundisa abantwana ngemikhuhlane langendlela abangazivikela ngayo emikhuhlaneni ukufundisa abantwana ngemikhuhlane kuyasiza kakhulu ngoba abantwana labo bazahamba beyefundisa abazali babo ngemakhaya abakufundisweyo ngomongikazi

Imikhankaso yabezempilakahle emaphandleni, bayahambela izakhamizi loba ngaphi komhlaba ukuze lazo ziyezuza izifundiso ngokwenqabela imikhuhlane emamathekayo phakathi kwesizwe sabantu.

Odokotela labo mongikazi bayaxoxisana lezigulane bezwisise uhlupho lezigulane bengakaqali ukubapha imithi yokwelapha imikhuhlane abayigulayo.

Umkhankaso wabezemphilakahle baphumele ezabeleni ukuyafundisa usapho lonke. Ngokumemetheka kwemikhuhlane langendlela zokuzivikela ukuze abantu bephephe bengaguli.

Isifo secovid safundisa abantu isiko elitsha elokugeza izandla nxa bengena endaweni ukwenzelukuthi bangahambi bethwele igcikwane elibangela imikhuhlane ezindaweni.

Umkhankaso wabezempilakahle, befundisa begqugquzela abantu ukuthi bananzelele umkhuhlane wokunakana obizwa kuthiwe yi'stress', ingabe kuthiwe yi'depression'.

Ngemuva komkhankaso wabezempilakahle befundisa belimukisa njalo umphakathi ngemikhuhlane langendlela yokuziphatha kwakuhlanyelwe izivande lezihlahla ukuze lolosuku luhlale lusemakhanda abantu.

Abezempilakahle baqoqe umphakathi wonke, amapholisa labantu bezingatsha ngokutshiyana kwazo emphakathini, ukuze bebalethele izixwayiso lemfundiso ngendlela yokuphila.

Umongikazi uhlola ukupompa kwenhliziyo okubangela isifo sokugijima kwegazi emzimbni wesigulane endaweni lapho okulemidlalo khona yebhola.

Umkhankaso wokulimukisa obaba maqondana lesifo esihlupha ingasese yabobaba amaphambili. Imvukuzane yamaphambili.

Umkhankaso oyenziwa ngabezempilakahle befundisa abantu emaphandleni lasemakhaya maqondana lendlela ezibalulekileyo ezokuzivikela ingabe ukwelapha imikhuhlane evelayo

Umkhankaso wesifo setshukela abezempilakahle bayaphumela ezabelweni ukuyafundisa abantu ngokuzivikela lango kwelatshwa komkhuhlane wetshukela.

Abezempilakahle bayakhankasa kumphakathi ikakhulu kwabatsha ontanga bebeluleka bebafundisa maqondana lezinqumo zokuphila kunye lendlela zokuzivikela ekumemethekeni kwemikhuhlane.

Abezempilakahle bayenza umkhankaso wokufundisa abantu ngokugcinakala kuhle kuhlanzekile njalo izitho zangasese eziyizo esizisebenzisayo ekwandiseni isizwe.

Usana olungekenelisi ukuzimela ingabe ukuzihlalela nxa luthathwa isisindo emtshineni ngumongikazi luyafakwa etreyini lube solulaliswa phezulu kwesikali ukuze lukalwe kuhle.

Umama uphethe usane lwakhe olufakwa amanzi emzimbeni okuthiwa yi drip , kusenzeka ,kusangenzeka usane beluhlutshwa yisifo sohudo lapho amanzi aphelile emzimbeni usane lwaphela amandla, ngakho lubiselwa amanzi aphumileyo.

Umama udla ukudla okwakha umzimba njalo kusakha lomntwana osesiswini. Kuqakathekile njalo kuyakhuthazwa ukuthi omama abazithweleyo kumele badle ukudla okulohlonzi okuzayakha yena imzimba, kuyakhe lomntwana wakhe osesiswini

Ukuhlolwa igazi kuqakathekile ikakhulu kwabaganeneyo ukuze babelesiqiniseko sokungathelelani imikhuhlane yocansi.

Amantombazana asakhulayo abasanda kungena esikhathini Abangakazwisisi ukuthi kwiyini okwenzeka emizimbeni yabo kulenhlanganiso ezinengi eziletha usizo losekelo kibo bephiwe impahla yangaphansi kunye lezindlela zokuvimbela ukuthi igazi lingafohli

Amaphilizi anathwa ngabomama abazithweleyo, nsuku zonke! Ekuseni, emini lantambama. Ukuze umntwana esiswini, akhule kuhle. Engabanjwa yizifo.

Kubalulekile ukuthi omama abazithweleyo badle kudla okwakha umzimba ukuze umntwana ophakathi esiswini akhule eyakhekile

Kuqakathekile ukuthi abatsha nxa sebeqalisa ezasemacansini, mbijana mbijana behambe beyehlolwa kunye lezithandwa zabo kudokotela ukuze kungamamatheki izifo zecansi.

Kuqakathekile ukuthi abantu babelolwazi ngempilo yabo, lapha umongikazi uncedisa umuntu ukumhlola igazi ikakhulu maqondana legciwane lengculaza.

Umhlaba wananzelela ukuthi kungangcono kube losuku lapho okugqugquzelwa khona umhlaba wonke ngesifo sengculaza ukuze abantu bafundiswe ngalo umkhuhlane ngoba uqeda kakhulu izizwe.

Umongikazi esebenzisa umtshina wokukala, ukala usane ukuze aluhlolisise ukuthi ukukhula kwalo kusendleleni eqondileyo yini abesenikeza iziqondiso zokondla usana kumzali walo.

Omongikazi ulungiselela ijekiseni ukuze ahlabe izigulane ingabe abantwana uma sebefike ibanga elithize leminyaka ngoba nampayana abantwana baphethwe ngabazali babo

Abezempilakahle bayakhuthaza njalo bayagqugquzela ukuthi abantu bakhuthakele ukwenza ama"sports" ukuze belule imizimba yabo ngemva kokugijima umzimba udinga amanzi amanengi kakhulu othi nxa uwanatha umzimba uyaphiliseka kuhle.

Abadlali bezibhakela bayagqokiswa izandla ukuze bavikeleke ukulimala ingabe ukulimaza lowo ayabe edlala laye umdlalo wezibhakela.

Amanzi ayimpilo, kodwa kuyenzeka njalo ukuthi abanye abantu behluleke ukunatha amanzi ayisilinganiso esufunakalayo ngosuku. Ngakho abezempilakahle bayacebisa ukuthi, ukuze sinathe amanzi alingeneyo kumele siphatheke kwezemidlalo.

Imidlalo iyelula imizimba njalo iyakhuthazwa kakhulu ngabazempilakahle ukuthi abantu bayikhuthalele ngoba ngemva kokwelula umzimba uyathatha amanzi kakhulu okuyikho okudingwa ngumzimba

Kuqakathekile ukuthi abantu befunde izingwalo ezicebisa abantu ngemihlobo yokuzelapha ingabe yezemidlalo eyenziwa ngabantu ukuze impilo yabo ingabisengozini yokubanjwa yimikhuhlane kalula nje.

Imota yokugijimisela abagula kakhulu esibhedlela iambulensi. Igijimesela esibhedlela ogulayo ukuze ayebonwa ngabodokotela isikhathi singakaphuzi funa kuvele ingozi.

leyi yindawo yesibhedlela lapho abantu abagula amathambo ingabe yikulimala kumbe imikhuhlane enjengabo stroke abancediswa khona ukuthi imzimba yabo iqine ngokwenziswa imisebenzi lemidlalo emincinyane eyokwelula imizimba yabo

Abalimele amathambo omzimba ingabe abagula imisipha, ingabe ubuhlungu bomzimba yindawo yabo abathola usizo lokuvoxwa ngezandla ngabafundele ukuthambisa imzimba. Ukuze umuntu azizwe esengconywana.

Lo ngumtshina ophucukileyo okumangalisayo. Uyakwazi ukuzihambela wodwa, ukhontilolwa ngudokotela ehofisini yakhe. Uzihambele esigulaneni, uyethatha imininingwane lezinhlupho zabo uhamba uwodwa.

Omama abazithweleyo, balakho ukuxoxisana lomongikazi ingabe lodokotela obona ngokuzithwala kwabomama besebenzisa ithekhinoloji yakulezinsuku laloba umama engayanga emtholampilo.

Ithekhinoloji yesimanje isezingeni eliphezulu kakhulu. Udokotela ukhulumisana lesigulani sakhe esihlola besebenzisa imtshina yokuchumana kodwa ogulayo ekweyinye indawo , lodokotela ekweyinye indawo.

imphucuko yama computer isikwenze kwabalula ukuthi ogulayo noma abantwana bekwazi ukuxoxisana lamadokotela besebenzisa imitshina loba yena ogulayo engayanga emtholampilo

Udokotela esebenzisa ulwazi lwe technology yamanje okuthiwa yi Tele health, lapho udokotela axoxisana lesigulane besebenzisa itechnology kodwa bengekho ndawonye.

Impucuko yezitechnology isikwenze kwabalula ukuthola ulwazi oludingayo noma kumakhala ekhukhwini wakho uma ungabuza kumakhala ekhukhwini kuDoctor Ai noma yiwuphi umkhuhlane uyakufundisa ngawo

Imitshina ehlukeneyo yabodokotela labomongikazi abahlola ngayo izigulane ezihlutshwa yisifo sokugijima kwegazi ziyasiza kakhulu ukwazi umkhuhlane weBp.

Imitshina yokuxoxisana phakathi kukadokotela lesigulane sakhe kodwa isigulane singabuyanga esibhedlela silapho esikhona khona lodokotela ulapho akhona khona.

Imithi yesintu iminengi kakhulu egangeni, njalo ilusizo ngendlela ezitshiyeneyo. Le yimuthi yesintu, esetshenziswa kakhuu, ukwelapha izilonda emzimbeni.

Ngeminye yemithi yesintu etholakala egangeni ulusizo kakhulu lumuthi ebantwini kakhulu nxa ukutholakala kwamaphilisi kungasonto elula kuleyo ndawo. Abantu baya sebenzisa amahlamvu ingabe izimpande zalo umuthi basile ebuhlungwini.

Eminye yemithi yesintu, kuyikudla sibili. Ukudla okunika umzimba imisoco ehlukeneyo, enjengabo vithamini, enjengabo pholothini kunye lokunye okutshiyeneyo.

Isihlahlakazana lesi kusetshenziswa impande zazo lentanga zazo ezimnyama. Zilusizo kakhulu ukwelapha umkhuhlane wohudo.

Imithi yesintu itshiphile ukutholakala kwayo ngoba yikugamula izihlahla ezitholakala emvelweni ngaphandle kwentengo uma uthole abalolwazi lokuhlanganisa imithi yesintu isizwe siyasila siphiliseke kuhle kunge ngentengo

Impande zalesi sihlahla ziyasiza kakhulu ikakhulu abantu nxa betshaywa likhanda ziyanyikamiswa emanzini unathe amanzi alomuthi wempande

Imithi yesintu iyatholakala loba kungaphi ngoba izimilela nje engathi yinkotha yeganga lo ngumuthi oyelapha kakhulu ubuhlungu besisu kusetshenziswa impande zaso

umvimbano uyelapheka lula ngemithi enukelelayo uyathatha amahlamvu omuthi uwabilise emanzini ubesugubuzela ngengubo ukuze uhotshe intuthu ephumayo uyelapheke

Isivande okuhlanyelwe khona kwalinywa imithi yesintu etshiyeneyo isihlahlakazana lesiyana impande zaso zilusizo ebantwini abahlutshwa yisisu.

Ichena lilamandla kakhulu njalo lizibambile emithini yohlobo lwesintu ngoba kulemithi eminengi kakhulu evela kilo ichena .Lilusizo ezigabeni ezinengi okumangalisayo

Imigcozo iyenziwa ngokuhlanganisa imithi eminengi kakhulu eyesintu ukuze kuphume umuthi ohlanganisiweyo oyelapha isifo esithize. Sibona imigcozogcozo eminengi yezimpande, izintanga kunye lamaxolo

Imithi yesintu iyisibusiso kakhulu ikakhulu emphakathini osemaphandleni ngoba bathola ukwelapha izifo masinyane njalo ngendlela etshiphileyo.

Intuthuko lempucuko emithini yesintu isize yaveza amaphilizi ayenziwa ngemgcozo yemithi yesintu. Abesebukeka amaphilisi sengathi ayimithi yesimanje, kukanti ngamaphilizi emithi yesintu.

Isivande esilinywe imithi yesiNtu yohlobo lonke ongaludinga ukuze impilo yakho ithuthuke iphume ebuhlungwini lekuguleni.

Izihlahla zesintu ziyasincedisa kakhulu ukwenza imithi ngendlela yesimanje. La amaphilisi ayenziwa ngemigcozo yezihlahla zemvelo. Angamaphilisi othi ungawanatha uzwe ingqondo zisiba bukhali ukusebenza noma yiwuphi umsebenzi ohluphayo.

Kulezi insuku imithi yesintu isilinywa njenge zilimo emasimini. Akusafani lakudala lapho imithi yesintu eyayihamba iyedingwa egangeni. Sibona insimu enkulu lapho okulinywe khona imithi yesintu.

Imithi yesintu iyatholakala emvelweni mahlayana nje loba kuzimilele okuyi sihlahlakazana egangeni kulusizo kulabo abalolwazi ngemithi yesintu.

Izihlahla zethu zesintu , kwenziwe imihlobohlobo eminengi yemithi , lapha okwenziwa amahlamvu etiye ukuze njengalokhu beyithanda kangaka itiye abantu , ekunatheni kwabo itiye bebenjalo bezuza ukwelapheka ezifweni ezibahluphayo

Imithi yesintu iyasetshenziswa indlela ezitshiyeneyo ukwelapha izifo..Eminye imithi yesintu kwenziwa amahlamvu etiye ngayo . Ukuze abantu besidlu kudla ngapho beselapha imzimba yabo .

Umuthi wesintu usuphucukile lawo. Asekhona amafutha ayenzelwe omama, ukugcoba indebe zomlomo ukuze zicazimule zibebutshelezi, babukeke bebahle, ikanti ke kungumuthi njalo oyenza indebe zingawomi.

Ulwazi lwemvelo lwasifundisa ukuthi laloba abantu bengela imali ingabe izidingeko zokuya kubodokotela besikhiwa, imvelo ilayo imithi yesintu eyiyo esincedisayo eyayincedisa kusukela okhokho bethu, izibhedlela zingakabi khona.

I Forever aloe term ngumuthi osebenza njengeziwiji. Uyasebenza kakhulu ukuxotsha umnuko emlonyeni njalo lokuncedisa amasotsha emzimba ukuba lamandla ekulweni lezifo zonke uyenziwe ngecena

Amaphilizi ohlobo lwesi forceval asebenza kakhulu esiswini nxa umuntu ehlutshwa yikuqumbelana ingabe esiba lama acids amanengi la maphilisi ayaletha ukusila emzimbeni

Imithi yesintu ibalulekile ngokwemisebenzi yayo etshiyeneyo iluba leli lisebenza ukukhipha iphunga elibi ebantwini abahlutshwa yikunuka kwamakhwapha ungalibucuzela ekhwapheni iluba leli liyaba lomnuko omnandi angathi ngamakha esilungu

Imithi yesintu efakwe emabhodleleni esimanje ukuze ukuthengiseka kwayo kuhlonipheke njalo ibe yimithi ebonalakala ilohlonzi ukudlula ukuphongufaka imithi emagabheni angcolileyo.

Imithi yesintu isithengiswa umhlaba wonke. Kungakho abezemithi yesintu bayazama ukuyiyenza ibukeke iyimithi ethembakeleyo.

umuthi oyenziwa ngechena uyasetshenziswa kakhulu emizimbeni ukwelapha izilonda lokwenza ijwabu libe butshelezi

igajana lamaphilisi asebenza ukuncedisa ukulangazelela ukudla njalo lamaphilisi awe forever active ayancedisa uma isikhumba somzimba sihlala siwoma angathi sitshaziwe

Abezesintu labo abasalanga ngaphandle empucukweni .Sebekwazi ke ukuthatha amagabha esimanje alobuhle ukuze befake phakathi imigcozo yabo ibukeke sengathi yimithi yesilungu ukuze ithengiseke ngentengo esuthisayo.

Abantu abansundu sebabona ukuthi imithi yabo eyesintu ukuze incintisane kuhle leyesilungu kufanele bayilungise ngocophetshe obuphezulu ukuze ibe esemagabheni ahlanzekileyo njalo ngendlela ebukekayo.

Leyi yimithi yesintu ilemon kunye leginger lamanye nje amahlamvana ezihlahlakazana kuyahlanganiswa ndawonye ube usunatha njenge tiye kuyelapha uphepha njalo loqhuqho emzimbeni.

Abalamadlozi ingabe lezinyanga eziphutshiswayo ngokuqakatheka kwezihlahla ezithize zemvelo. Balakho ukusebenzisa lezi izihlahla ukwenza imithi elusizo ebantwini.

Isihlahlakazana lesi silusizo kakhulu esiswini nxa umuntu evuka ebhodla okubabayo ingabe esizwa inyongo. Angabilisa ahlamvu aso anathe, kuyahlambuluka azwe ngcono.

Izihlahla ziyimphilo ngokusinika umoya esiwuphefumulayo. Kukathi njalo ziyimphilo ngemithi, ngoba imithi ivela kizo izihlahla. Loba yimithi yesintu, ivela ezihlahleni, amahlamvu, amaxolo imphande kunye lamaluba

Kufanele ukuthi izihlahla ezilusizo ngemithi zilondolozwe emvelweni ukuze abehluleka ukuyathola usizo ezibhedlela baqhubeke bethola usizo ezihlahleni ezitholakala mahala egangeni.

Izihlahla zemvelo zisebenza imisebenzi eminengi etshiyeneyo isihlahla samahlamvu lawa sisetshenziswa kakhulu ukuvuselela umdlandla emasotsheni omzimba ukuze abelamandla okulwa lengcekeza lamagcikwane abangela umkhuhlane emzimbeni.

Izihlahlakazana ezinengi zilusizo empilweni yabantu ngoba inengi lezihlahlakazana lezi ziyimithi eyelaphayo imikhuhlane etshiyeneyo emizimbeni yabantu.

Ukuze imithi yesintu isebenze ukwelapha izifo uyathatha amahlamvu uwabilise ube usuthatha amanzi abilileyo lamahlamvu unathe ekuseni unathe lantambama ukuze isifo siphele amandla.

Imithi eminengi kakhulu yesintu isebenza ukugezisa isisu ngoba eziswini zabantu yikho lapho okuhlala khona izifo ezinengi uyathatha amahlamvu uwahlanganise lamanzi ube usunatha lawo manzi ube usuthola ukusila.

Imithi yesintu ilusizo emikhuhlaneni eminengi. Amahlamvu alesi isihlahla ungawatshisa uhotshe intuthu yaso ikhanda elihluphayo liyaphela lithule zwi.

Zinengi isihlahlakazana eziyimithi yesintu, eminye iyadliwa iyikudla kodwa kungumuthi oyabe uwudlile ukuze usile ezifweni zangaphakathi emzimbeni.

Iyasiza kakhulu imithi yesiNtu njalo iluncedo kakhulu ikakhulu ebantwini abangabayanga. Laloba umuntu engehluleka ukuyabona uDokotela wesikhiwa okudingakala khona izindleko kodwa imithi yemvelo eyesiNtu iyasebenza ukuthi umuntu asile aphile.

Emakhemisi lapho okuthengiswa khona imithi yesilungu kugcwele imithi etshiyeneyo eminye isembodleleni eminye isemabhokisini eminye iyimithi yokugcoba ngaphandle emzimbeni. Eminye ingenathwayo kunye lamajekiseni.

Imithi yesintu itshiyene okwamagama. Eminye ibutshaninyana, eminye iyizihlahlakazana, eminye iyizihlahla kodwa imisebenzi yayo iyisimanga ngoba yonke imithi le iyasiza abantu baphile.

Ngokolwazi umphakathi olawo, imithi yesintu ivele ifakwa emabhodlelelni adojiweyo nje mahlayana. Kanti ke ngenxa yemphuncuko sebekwazi ukuthi mithi yesintu ifakwe emabhodleleni amahle ukuze ithengiseke.

Umuthi wesintu lo udliwa amahlamvu awo udliwe njengesitshebo ingabe uwahlafune enjalo ayancedisa kakhulu amasotsha omzimba ukuthi abelamandla okulwa kwezifo.

Isihlahla lesi sameva silusizo kakhulu amahlamvu aso ayasetshenziswa nxa egxotshiwe akhipha umhluzi oluhlaza ukugezisa yingabe ukubopha izilonda ebantwini abalimeleyo

Imithi yesintu ilusizo kakhulu. Eminye ilabantwana abancedisa kakhulu nxa abantu belohlupho lwama acids eziswini. Abantwana bakhona balusizo kakhulu nxa ubadlile.

Imithi yesintu kuyenzeka ukuthi eminye njengalokhu itholwa egangeni, eminye iyahlanyelwa ngabantu ezivandeni ukuze bayivune masinyane njalo kalula ngesikhathi abafuna ngayo.

Imithi yemvelo abanye bayayihlanyela emakhaya lezivandeni ukuze nxa elohlupho lomvimbano ingabe ubuhlungu besifuba akhe amahlamvu eduzane.

Umuthi wesintu olusizo kakhulu ebantwini abahlutshwa yizifo zamaqhubu. Ungageza ngalo umuthi umzimba wakho uyama ukulunyelwa amaqhubu ayatsha.

Abantwana balesisihlahla bayasetshenziswa ukwelapha izifo ezinengi ezihlukumeza abantu emphakathini. Siyabona ulwazi lwesintu ngoba lusifundisile ukuthi eminye imikhuhlane imithi yesilungu engayelaphiyo ikhona imithi eyelaphayo.

intombi ixoxisana lothengisa imithi yesintu ukuze azwisise kabanzi ngoba imthi yesintu ibingatholi ithuba lokutshelwa loba ukufundiswa bantu ngayo abantu basemnyameni ngemithi yesintu esizayo

Imithi yesintu idlala indima enkulu kakhulu ekwelapheni imikhuhlane ikakhulu emaphandleni. Abadala basebenzisa ulwazi lwemvelo ukubuya lendlela yokwelapha izifo ngenxa yokusweleka kwezibhedlela emakhaya.

Imithi yesintu ilusizo kakhulu empilweni zabantu ikakhulu ezabelweni zemaphandleni lowu ngumuthi ofakwa emanzini unathwe ngabantu abahlutshwa litshukela iyayehla ngokukholelwa kiyo limithi yethu

Ibhobola liyikudla kwesintu kantike lingumuthi ngoba loyencedisa ebantwini abalohlupho lwesisu abehluleka ukuya ngaphandle

Ichena lingumuthi omkhulu kakhulu wesintu owelapha amaqhubu ejwabini lomzimba kanti ke izilonda, inkwethu, enweleni lesuswini ukutshila kwesisu isebenza imsebenzi omnengi kakhulu.

Amahlamvu alesi sihlahla sameva ayagigwa kuthathwe umhluzi waso kugeziswe isilonda ngawo lowo mhluzi. Kuyabopha isilonda siphole masinyane.

Imithi yesintu iyavunwa emvelweni iqoqwe kuhle ngokwezigaba zayo, iwonyiswe ithi isilungiswa ukuze ibe sesimeni esebenziseka iyiso sona Eminye Iyayenziwa impuphu eyinye iyabe injalo ingamahlamvu kumbe izimpande

Imithi yesintu itholakala ngobunengi egangeni lapho okugcwele okulezihlahla ezitshiyeneyo zohlobo lenhlobo ezinengi. Izinyanga labaphiwe ulwazi lemithi yesintu bathanda ukuyidinga endaweni ezifana lalezi.